Zvitenda zviriyo zvinobata antu nge njira yaka siyana kune zvimweni zvitenda zvinobata ana adoko hurumende inoti ana eshe abaiwe mitombo mazera aka siyana paku kura kwavo.

Kudziirira mitungu inobate vantu, vantu vanosise kubairwe kubva kumutungu iyoyo. Hurumende inounze mitombo yekuti vantu vabairwee.

Hurumende inodziirirw. mitungu isati yagume kuantu, ngenjira yekuite zvirongwa zvekuti vantu vabairwe. Vana vakuru neadoko veshe vanobairwa mundau dzavanogara, vamweni vanenge veizi vauye kuchikora.

Weshe unosise kubairwa mitombo yekudziirira mitundu inohamba hurumende inoite izvozvo ngekutumire vantu mundaraunda dzavanogara nekuzvikora veibairwa.

Kune mitungu nemitungu inonese pashi reshe mitungu iyoyo vanoona ngezveutano pavanohamba veibaire vanthu vanopfeke zvivhara muromo nezvivhara miro nedzimweni ngubo dzinopfekwa.

Kune mitongo nemitongo yanesa pashi reshe, vantu vanozvidziirira ngenjira yekupfeka zvivhara muromo nevhara miro. Vashandi vanopfekewo ngubo dzinodiwa.

Mihlobo nemihlobo yezvitenda iriyo inobate vantu ngenjira yakasiyana hurumende yedu inokurudzire vantu kuti vabairwe mutombo yekudzivirira zvona zvitenda zvakadaro.

Zvitenda zviriyo zvinobate vantu ngenjira dzakasiyana. Vanhu vanosisira kufundiswa padera pezvitenda zvakadaro. Uyewo nekubairwa mitombo inenge yazi vantu ngavabairwe.

Kune mitongo nemitongo yezvitenda inobata vanthu vakasiyana imweni inobatao neanq adoko ana adoko anofanira kubairwa kudziirirwa kubva kumitongo.

Mitongo yezvitenda zviriyo inode kungwarirwa ngenjira dzakasiyana kuti vantu vasatapurirana utungu hwakhona vanopfeka zvivhara muromo nezvimweni mbatya pavanoshanda.

Pashi reshe rinokoshesa utano hwemuntu weshe. Rinokarire kuti vantu vave nemvura yakachena yekumwa. Hurumende irikutsise migodhi kuti zvienderere mberi.

Vehutano pashi reshe vanodakarira kuti muntu weshe ange ane hutano hwakanaka vana vadoko vanosisawo kuenda kuzvibhedhlera veindobaiwa mitombo dzawo ngenguwa dzawo.

Pashi reshe rinokoshesa kuti vanhu vawane hutano hwakanaka ana mai anenge akazvitwara nevana vadoko vantu vanofundiswa padera pazvo izvozvo.

Pashi reshe rinokoshesa kuti muntu veshe ave neutano hwakanaka. Imweni njira inokurudzirwa ngekuti vantu vanofanire kurya chikafu chinovaka chine utano.

..weshe anokoshse utano hwevantu. Imweni njira yekukoshese utano hwevantu ngeyekuti vantu vanofanire kunge vaine mvura yakachena. Izvi hurumende irikuzvidzadzisa nekutsa migodhi mumizi inogare vantu, nemumataundi.

Vanoite ngezveutano vanofundise vantu ngezveutano mundau dzinogare vantu vakawanda nepamweni panenge pakaunganazve vantu nemuzvikora munofunde ana.

Pashireshe rinokoshese utano hwevantu uyezve kuti vantu vakagara pakanaka ere nekuti vanoryawo here chikafu chinoake mwiri nekuonawo mvura yakachena.

Pashi reshe rinokarira kuti muntu weshe ave neutano hwakanaka imweni njira ngeyekuteedzere zvinenge zveibhuya veutano nekuende kubairwe kuzvibhehleya.

Zveutano vanokurudzire vantu zveshe kuti vaongororwe ,.vantu vakuru nevana vadoko anokurudzirwe kurapiwawo kubve kuzvitenda zvakasiyana.

Pashi reshe rinokoshese utano humweni hutano hunokosheswa ngeaana kuti ana adoko eshe anofanire kupuwe mitombo inodzoirire zvitenda pazera Rega Rega.

Pashi reshe rinokoshese kuti vantu vave neutano hwakanaka imweni njira ngeyekuti vantu vamwe mvura yakachena mundau dzavanogara, dzavanofundira nedzavanoshandira.

Pashi reshe rinokarire kuti utano hugume kuvantu veshe. Imweni njira ngeyekuti vashandi vekuutano vanofundise vantu mundau dzakasiyana nedzimweni ndau dzinoungana vantu.

Hurumende inokoshese utano hwevantu. Muntu weshe unofanire kuende kuchibhedhlera eindoningirwa utano hwake einingirwa zvakaite sengazi kuti iri kuhamba zvakanaka ere mumwiri nechukera.

Pashi reshe rinoona ngezveutano ,rinokoshese kuti muntu weshe ,ave aine utano hwakanaka, kuburikidza ngekuwana mvura yakachena. Munyika mwedu mipisi iri kutsiwa mundau dzinogara vanhu.

Pashi reshe rinokoshesa kuti vantu vangwarire zviri muntaraunda yavo. Imweni njira yekuita izvozvo injira yekusime mumbuti. Mumbuti dzinosimwe munogare vantu nemumabasa nekuzvikora.

Chitenda chendxondo, chitenda chinobate muntu weshe. Mazuvanaya vantu vakuneseka ngechona. Vantu vanofanirwe kufundiswa padera pechitenda ichocho uye nevanongwarire vantu vakadaro.

Sisire kufundiswa padera pechitenda chendxondo chitenda chendxondo mazuwa anaa chakubate muntu weshe muzvikora mwo zvepdadera dera nezvepakati nezvepashi vana vanosisire kufundiswa.

Tenda chenglondo chitenda chanesa vandu vanofanirwa kufunda padera pacho uyezve kuenda kuzvibhehlera vanenge vachitenda veindopuwa mutombo dzavo

Chitenda chendxondo chitenda chatekeshera pashi reshe. Vantu vakawanda vakubatwa ndichona chitenda ichi. Vantu vanofanire kufundiswa mangwaririre avangaita vantu vanoneseka ngechitenda ichi.

Muntu weshe unosisire kuti afunde padera pechitenda chendxondo ngekuti chitenda ichi chakubate muntu weshe. Vantu vanosisire kuti vachifundiswa kuti abatwa ndichona anoite kudini.

Chitenda chedxondo, chitenda chinobata vantu vakawanda. Vakuru nevadoko, vakubatwawo ngechona. Vantu vanosisire kuti vafundiswe padera pechitenda ichi, uye nekudetserwa.

Chengxondo chitenda chanetsa maningi, mazuvaanaya vantu vaakubatwa ndichona, vantu vanosisire kuende kuzvibhedlera kodetserwa ,uye nevanongwarirawo vantu vakadaro vanosisire kufundiswa.

Vantu vanorwara ngechitenda chendxondo vari kuramba veyi wanda. Vantu avavo vanode kudetserwa ngekureketa navo ngekuvapawo mazano ekuti vangararamise kudini.

Vantu vakawanda vakubatwa nechitenda chendxondo. Ino hurumende inokurudzire kuti vantu vaende kuzvibhehlera kana vachinge vabatwa ngechitenda chakadai.

Chitenda chendxonda chitenda chakubata vantu vemazera eshe vantu vanofanire kufundiswa padera pechitenda ichi uye mararamire evangaita vabatwa ngechitenda chakadaro.

Kuzvibhedhlera nekudzimweni ndau dzinodetsera kunoonekwe kune mitombowo iriyo iyoyo inopuwa vantu vanenge varwara nezvitenda zvakasiyana, uyezve kunenge kunaana mukoti variyo, naamweni madhokodheya anoshandeyo.

Kune ndau dzino detsera vanorwara nezvi bhedhlera zvidoko iyoyo ndikwo kunotange kuende vantu kundorapiwa kana zvakorereka vozoendeswe kuzvi bhedhlera zvikuru zviri muma taundi.

Chiro chakakosha kuti muntu weshe ateedzere utano ave neutano hwakanaka. Imweni njira yekuteedzera utano ngeyekugeza maoko nguwa dzeshe dzeshe, muntu abve kuchimbuzi nekuitawo imweni mishando.

Ndau dzinodetsere vantu Nezvibhedhlera zvidoko iyoyo antu vano vatenda anoendeyo veindodetserwa ngekukasira kuti zvazokorereka ndikwo kunozoti muntu unozonyorerwe yekuende kuzvibhedhlera zvikuru.

Zvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndawo dzinodetsera , dzinodetsera vantu munguwa yekurwara ngezvitenda zvakasiyana siyana. Kana vazvikorera vanozoti muntu ayende kuzvibhedhlera zvikuru.

Zvibhedhlera zvidoko nendau dzinodetsera vatenda, dzaapasinde nemunogare vantu, kuitire kuti vantu vachinge varwara, varegere kuhamba mumango wakakura.

Kune ndau dzinodetsera vatenda nezvibhedhlera zvidoko, izvozvo zvaakuonekwe musinde nemunogare antu, kuti antu anenge arwara varege kuhamba mumango wakakura ,vaende pasinde.

Ndau dzinodetsere vantu zvibhehlera zvidoko zvinodetsere vantu ngenjira yakasiyana vantu vachinge varwara vanoenda iyoyo kuti zvakorereka vanoenda kuzvibhehlera zvikuru.

Ana mai ane ana adoko anosise kuenda nao kuzvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzinodetsera kuti vandopuwa mitombo yavo yavanopiwa mukurapa.

Zvibhedhlera zvidoko nendau dzinodetsere vantu vanorwara kwane michiniwo inoshandiswa, ana adoko anorapiwawo iyoyo nevantuwo vakuru.

Kuzvibhedhlera zvidoko nendau dzimweni dzinodetsere vantu, kunoonekwe kuine mitombo yakasiyana-siyana, inorapawo vantu zvitenda zvakasiyana.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu veshe vafunde padera pezvehutano. Vana kadzi nevana komana nevanorarama nehurema vanofanire kufunda ngezveutano.

Kunezvehutano vanogarire kuti vagodeshera vafundi vepadera dera ngezvehutano. Muzvikora vana vaakufundiswa ngezvehutano ,muzvibhedleramo vantu vanofundiswa ngezvehutano.

Vanoona ngezveutano vanofarire kuti vanhu vafunde ngezve utano mazuano aya kuzvikora vanawo vaakufundiswawo ngezveutano pavanofunda veikurudzirwa kuti vaitewo utano.

Mazuwa anaa ndombi nemajaya dzezvikora zvakasiyana wakufundawo zvifundo zvinoita necheutano newanduwo wari mundaraunda wanofundiswa padera pehutano.

Muntu weshe unosisire kunge aine ruzivo padera pehutano. Muzvikoramwo vana akufundiswa padera pehutano, kuhungwarira nekuhuchengetedza nekuita utsanana.

Vanoona ngezveutano vanofundisa vantu kungwarira utano ngekurya chikafu chinoaka muviri nekudzivirira zvirwere uyezve kuita utsanana.

Ndombi nemajaha vaakufundawo kuita mishando yakafanana nekuite udhokodheya neimweni inoitwe muzvibhedhlera.

Kuzvikora mazuva anoaya vana vava kufundiswa wo zvifundo zvinechokuita nezveutano pavanofunda uyezve hurumende inokoshesa kuti vantu vafundiswe utano mundaraunda dzavanogara.

Vanoona ngezveutano vane mitemo yavanoisa kukungwarira utano, yakadai ngeyekuti vanthu vanofanire kubairwa mitombo kudziirira zvitenda zvinenge zveihamba mumphepo.

Vanoona ngezveutano vano koshese utano pasi reshe kuti muntu veshe ano fanirwe kuva aine hutano. Naizvona izvizvi vezveutano vakaisavo mutemo inechekuita ngezve hutano inofanirwe kuteedzera ngevantu.

Vanoone ngezveutano vanemitemo yavanoisa inocherechedze mazuva eutano vantu vachiita mitambo yakasiyana, nekurumba nekutambe bhora.

Hurumende yezveutano wane mazuwa awakaisa ekuti wandu wacherechedze utano mazuwa iwowo wandu wanenge wei pemberera nekufunda zvehutano.

Zvibhedhera indau dzinodetsere vatenda. Zvaakuvandudzwa kuti zvifananewo nezvibhedhlera zvenyika dzakabudirira. Michini inodetsere vanthu yaakutengwa yemphando neimweni midziyo.

Muzvibhedhlera nekumbatso dzinodetsera kune mbatso dzimweni dzinoende vantu vanenge vane zvitenda zvakasiyana kundorapiwa iyoyo nembatso dzinogariravo vanenge vane ndani

Zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera mune pekuti vantu vaemere veide kurapiwa uyezve vanoende kumbhatso dzinoenderana nezvavanenge veide kurapiwa.

Zvibhedhlera nekune dzimwe ndau dzinodetsera kune Ndau dzinodetsera kune mbatso dzakasiyana siyana dzinorapa antu vanenge vane utenda hwakasiyana koitawo mbatso dzinorapirwawo vana vadoko.

...bhehlera nekundau dzinodetserwa vantu kunemhatso dzakasiyana-siyana dzinodetserwe vantu. Vana vadoko vanembatsowo dzavo, vantu vakuru mbatso dzavo uye vane zvitenda zvakasiyana-siyana.

Michini inoshandiswe muzvibhedhlera ngekune dzimweni ndau dzinobetsera vatenda kuningire zvitenda zvinenge zvine vantu uyezve kuningire kuti vangarapwa ngenjira ipi.

Kuzvibhedhlera nemundau dzinodetsera munowonekwawo munembatso dzinoyenda vantu veyindorapiwa. Kunembatso dzinorapirwe vana vadoko. Kunembatso dzinenge dzinevantu vakuru, vanakadzi vegawo, vanarume vegawo nevanenge veyibara.

Muzvibhedhlera zvikuru ngedzimweni ndau ndiko kunodetserwe vantu vanenge veirwara, iyoyo kune vashandi vakafundira basa ravo, madhokodheya nanamukoti.

Zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsere vantu, dzaakuvandudzwawo dzeivakwa ngemutoo wakasiyana kuitire kuti zvienderane nezvibhehlera dzekune nyika dzakabudirira.

Zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera atenda kwakuvandudzwawo uyezve mitombo yaakuonekwawo iyoyo inorape zvitenda zvakasiyana.

Zvibhedlera nekundau dzinodetsera vantu kune mbatso dzinoyenda vantu kundorapiwa zvitenda zvakasiyana-siyana. Vane ndani vanoendawo kwavo vakakuvara vanoendawo kwavo.

Muzvibhehlera nedzimweni ndau dzinodetserwa vanhu vanopuwe mibhedhu yekuti varapiwe kana vaonekwe kuti zvitenda zvawo zvinoda kutore nguwa zveirapiwa.

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko nezvitoro zvinotengeswe mitombo munoonekawo mune mitomba yemimhlobo nemihlobo yakasiyana imweni mitombo ikatamika kuzvibhedhlera zvidoko munthu unondotenge kuzvitoro vinotengeserwa mitombo.

Mitombo inorape zvitenda yakasiyana. Pane imweni mitombo inorape zvitenda zvinenge zviri mungazi neimweniwo mitombo inorape zvinoonekwe kubanze zvakaite senzee, madziso.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo inoshande kurap zvitenda zvakasiyana. Imweni mitombo inorapa zvitenda zvinenge zviri mungazi, nezvimweni zvakaite mwoyo, chipfuwa, itsvo, nemaphaphu.

Muzvibhehleya umwumwu munoende anhu korapiwe zvitenda vantu vanorapiwe zvitenda zvakasiyana ngemitombo yakasiyana imweni mitombo inorape zvitenda zvinenge zviri mungazi ,nemundani nanamoyo , zvipfuva nemapapu.

Mitombo inosiyana kushandiswa kwayo zveienderana ne zvitenda zvaienenge yeirapiwa paneimwe mitombo inorape zvitenda zvinenge zviri mungazi, paneimweniwo mitombo inorape zvemumoyo, nemishana nezvakasiyana.

Mitombo inosiyana kushanda kwayo ,imweni mitombo inoshandiswa kurapa zvitenda zvinenge zvisingaoneki, Zvmweni zvitenda zvibenge zviri mungazi ,imweni inoshandiswa kurapa vanthu vakuwara.

Mitombo inosiyana mihlobo yayo zveienderana ngekuti inoshandiswa kurapa zviri. Pane imweni mitombo inoshande kurapa zvirwere zvinenge zviri mungazi, nemoyo, neitsvo nemapapu.

Kune mihlobo yemitombo yakasiyana , imweni mitombo , mitombo inoite ekumwiwa, imweni mitombo inoite ekubairwa kuti irape zvitenda zvinenge zviri mukati.

Anamai anenge akazvitwara anosise kuende kuchibhedhlera kundobarira iyoyo. Mazuva ano azvichatenderwi kuti madzimai abarire pamuzi, vanobarire kuzvibhedhlera.

Mitombo yechiyungu inorape zvitenda zvakasiyana. Pane imweniwo mitombo inorape zvitenda zvinenge zviri mungazi. Pane imweniwo mitombo inorapa vantu vanenge vabva koovhiyiwa ngekuda kwezvitenda zvakasiyana.

Kune mitombo inorape zvitenda zvakasiyana imweni mitombo inorape zvitenda zvinenge zvisingaoneki zvakadai ngezvitwnda zvinenge zviri mungazi nezvimweniwo zvakaite semwoyo zvipfuva nei.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechirungu iriyo imweni mitombo inoshandiswa kubaira antu zvitenda zvinenge zviri mungazi imweni kurapa zvitenda zvakaita ita semwoyo zvitsvo nezvi...

Mitombo inosiyana siyana pane imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvitenda zviri mungazi neimweni mitombo inoshande pakuvhiiwa vantu kuzvibhedhlera nevanozopiiwa vapedza kuvhiiwa.

Mihlobo nemihlobo yemutombo yechiyungu iriyo asi kune imweniwo mitombo inoshandiswa kupa vantu vanenge vane ngazi inenge yakakwira uyezve vanenge vane ngazi inenge yakaderera mumwiri.

Mitombo inorapewo zvitenda zvisikaonekwi zvakaite sendxondo. Mitombo yakona iyoyo amweni anenge ari maphilizi anomwiwa nguva dzakatarwa. Imweni anoite ekubairwa.

Kune mitombo inorapewo zvitenda zvisikaonekwi zvimweni zvinenge zviri mungazi imweni mitombo yakona inoite ekubairwa imweni vanomwe ari mapilizi.

...mbo yechiyungu iriyo yakasiyana. Kune imwewo mutombo yechiyungu inoshandiswe kurapa zvitenda zvinenge zvisikaoneki zvakadai sezvitenda zvinenge zvirimungazi, mudani nemumwoyo.

Kune zvitenda zvinorapiwa ngenjira dzakasiyana dzisikaonekwi zvakadai ngezvitenda zvendxondo. Nezvimweni zvitenda zvinenge zviri mungazi. Nevimweni zvitenda zvakaita semwoyo.

Kune mbatso dzinoshandiswe kuningire zvitenda zvinenge zvanesa kuona zvinoningirwe mungazi, mutsvina, muzvikararwa nemvura yatinorasha. Izvozvo zvinodetsera kuti muntu azorapiwa.

Mumbatso dzinoite zvekuningire zvitenda nemutombo, kune michiniwo yakasiyana-siyana yevanoshandisa. Imweni muchini inobaabudise muntu muiri wake weshe, yeitsvake pane chitenda.

Kuzvibhedhlera kwava nemushini yemuhlobo nemuhlobo inoshanda pakuningira zvitenda zvinenge zvine vantu uye neimweni midziyo inoshandiswa pakurapiwa kwevantu.

Kune mbatso dzino onekere zvi tenda zvinge zviri mu vantu zvakasiyana vano ningire zvitenda zvitenda izvi kubudikidza ngeku tora ngazi ye mutenda tsvina yemutenda, chikarwara nge mvura inenge yei rashwa ne mutenda.

Kune mbatso dzino shandiswe ku ningere mitombo isati yagume ku vantu kuti yaka sisira ere ku shandiswa nge vantu uyezve ngeku ningirawo zvimweni zvitenda zvingadai zviri mu ngazi dze vantu.

Kune mbatso dzinoita zvekuningira zvitenda zvinenge zviri muvantu. Vanozviite ngekutora ngazi yemuntu ,votorazve tsvina, votorazve chikararwa, votorazve mvura yatinorasha.

Vashandi vanoshande mumbatso dzinoningire vantu nemitombo, vanoningirawo zvitenda zvinenge zvine muntu. Muntu unondoeme pamuchini otoningirwa, votoona chitenda chinenge chine muntu.

Kune mhatso dzinoshande kuningira zvitenda zvinenge zvine vantu. Zvitenda zvakadai zviri mungazi vanotore ngazi yakona voningira nezvimwenivo zvavanotora chikararwa, tsvina nemvura yatinorasha.

Kune mphatso dzinoshandiswe pakuningire zvitenda zvinenge zvine vanthu vanoningire zvitenda kubudikidza ngekuningise ngazi tsvina mvura inorashwa ngevanthu unechikara.

Kune mbatso dzinoningire zvitenda zvinenge zvine vantu ngenjira dzakasiyana pamweni pakhona panoshandiswe ngazii, pamweni panoshandiswe chikhararwa, pamweni panoshandiswe tsvina.

Kune dzimweni mbatso dzinoningirwe mapiri nemitombo dzisati dzakume kuvantu kuti dzinoshandisika here uye nekuningirawo zvimweni zvitenda zvinenga zviine vantu.

Kune mbatso dzinoshandiswe kuningira zvitenda zvinenge zvinevantu iyoyo vanoningire zvitenda kuburikidza ngekuningire tsvina, mvura yatinorasha , ngazi kana kuti chikararwa.

Kune mbatso dzinoningirawo zvitenda zvinenge zviri muantu zvinoningire zvitenda vachiningira mungazi, tsvina makararwa uye nemvura yatinorasha kuti vantu vaone kuzodetserwa.

Mitombo inoningirwa kumbatso dzinoningirwe mitombo ngevashandi vakafambire izvozvo kuti yakasisira ere kushandiswa uye vanoningirawo zvakaita semvura inomwiwa ngevantu.

Kune mbatso dzinoningire mitombo isati yagume kuantu kuvantu kuti yakasisre kushandiswa here nekuningira rawo zvitenda zviri mungazi neimweniwo mitungu.

Imbatso dzinoningira zvitenda zvavantu dzeishandusa michini vanongira zvitenda ngekutira ngazi tsvina zvikararwa nemvura dzinorahswa nevantu.

Chitenda chendxondo chakubate vantu vakawanda mazuva anaya. Vantu vanosisire kuenda kuzvibhedhlera kundopuvavo mitombo yakona nemaphirizi anomwiva ngevantu vanenge vane zvitenda chona ichocho.

Anamai anenge ane ndani anosisire kuenda kuzvibhedhlera kundoningirwe ndani dzavo uye vabare vana vanosisirewo kuende nevana kuti vandobairwe mitombo yezera ravo.

Madzimai eshe anenga akazvitwara, anosisire kuende kuzvibhedhlera veindoningirwa. Vapedzazvo, vabara vana, vana avavo vanosisezve kupetuka navo kuchibhedhlera veibaiwe mitombo yavo.

Mihlobo nemuhlobo yemichini iriyo muzvibhedhlera umwomwo inoshande mishando yakasiyana uye munewo midziyo imweni inoshandiswewo muzvibhedhlera. Zviro izvozvo zvirikutengwe ngehurumende kudetsera vatenda.

Kuzvibhedhlera kwakuwonekwe michini ine mihlobo nemihlobo inoshandiswa pakuhloya vantu nekuningira zvitenda zvevainenge vainazvo, Kwaaneimwewo midziyo inoshandiswa.

Muzvibhedhlera mane michini inoshandiswa kuhloya vantu nekuvarapa ngenjira yakasiyana uyewo neimweni midziyo inoshandisa imwomwo kuti mushando ukasire wekurapa matenda.

Muzvibhehlera mune michini irimwo inoshandise kuringire zvitenda zvakasiyana neimweniwo midziyo inoshandiswa vantu vanenge vakuwarawo mazino vane simbi dzavanoshandisirwa.

Michini iriyo muzvibhehlera zvedu, yakasiyana -siyana inotengwe ngehurumende Kudetsera kurape vantu nekuhloya vantu neimweniwo midziyo inoshandi...

Muzvibhehlera mune muchini neimweni midziyo inoahandiswa ngenjira dzakasiyana dzimweni inaiti dzoshandiswa pakubaira antu zvimweni ndezvekufema ndizvo zvinoshandiswa nevanenge vasingakoni kufema zvakanaka.

Muzvibhehlera mwane mihlobo nemihlobo yemichini inoshandiswa umwomwo. Michini iyoyo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana yeiningira zvitenda zvinenge zvine vantu uye neimweniwo midziyo inoshandiswa.

Hurumende inodetsere kutenge michini yakasiyana siyana yeise muzvibhedhlera kudetsera kurapiwa kwevanthu uye imweni inobve kubanze kwenyika.

Michini yakasiyana siyana inoonekwe muzvibhedhlera nedzimweni ndau dzinorapiwe antu neimweni midziyo inoshandiswe pakurape vantu.

Dziyo yakasiyana siyana inoshandiswe muzvibhedhlera imweni midziyo inoshandiswe kutware vantu vanenge vakuwara veiendeswe mumovha esinoende kuzvibhedhlera.

Kwaane michini yemihlobo nemuhlobo yakasiyana, inoshandiswe mwona umwomwo muzvibhedhlera , inoshandiswe kuningire zvitenda zvinenge zvine vantu, kuti vazoone kupiwe mitombo yakhona.

Mihlobo nemihlobo yemichini iriyo imweni muchini inoshande yakabairwe pamwoto imweni inotanga yaiswe mwoto kuti izoshanda imweni inoshanda yeisime mwoto.

Kuzvibhedhlerakwva nemichini inoshande mushando yakasiyana neimweni wo inoshande pakuhloya vantu nekuvaningira nemidziyo inoshandiswa kuti mishando ireruke.

Micheni dzine muhlobo nemihlobo dzinoshandiswa mwona imwomwo muzvibhedhlera kuhloya zvitenda nekuningire zvitenda uyewo kune imweni midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera.

Mihlobo nemihlobo yemichini yakuonekwemwo muzvibhedhlera mwona umwomwo yeishandiswe ngenjira dzakasiyana pakuningire vanhu vane zvitenda zvakasiyana siyana neimweniwo midziyo.

Kuzvibhedhlera panemihlobo nemihlobo yemichini inoshandiswe iyoyo, neyimwe iyo midziyo inoshandiswe pakuhloya nekurapa vantu inotengwe ngehurumende.

Hurumemnde irikuita mushando wakakura maningi wekutenga michini yekuise muzvibhehleya neimweni midziyo inoshandiswa muzvibhehleya makona.

Muzvibhedhlera mwaane midziyo yakasiyana siyana inodetsera pakurapa vantu uyewo ne muchini yemuhlobo nemihlobo inoshandiswe pakuhloya nekuningira vantu.

Ku zvibhedhlera kwane michini yaka siyana ino shandiswe nge nzira dzaka siyana imweni inoshandiswe kuningira zvi tenda zve antu imweni midziyo inoshandiswe pakurapa ye antu.

Kune micheni neimweniwo midziyo inoshandiswe kuzvibhedhlera. Michini iyoyo inodetsera kuningira panenge pane zvitenda. Midziyo imweni inoite yekupfekwa kudzivirira zvitenda.

Muzvibhedhlera mune micheni yakasiyana inoshandiswe kuningire vantu zvitenda. Imweni michini inoshandiswe kunongira ngazi yemuntu kuti inohamba zvakanaka ere. iri kukwira ere kana kudzikira.

Kuzvibhedhlera kune mihlobo nemihlobo yemuchini inoshandiswe kuningire vantu. Kunezve imweni midziyo inoshandiswewo pakunigira kwevantu nepakurapwa kwavo.

Kune michini yakandosiyana inoonekwe iri kuzvibhedhlera, michini iyoyo inoshandiswe pakuningira vantu nekuvahloya kubve kuzvitenda zvakasiyana siyana.

Hurumende irikudetsera muzvibhedhlera nekutenge michini inodetsera pakuhloyiwa nepakuningirwe kwevantu zvitenda neimwewo midziyo inoshandiswe nemuzvibhrdhlera imomo.

Hurumende iri kuwandudza zvibhedhlera ngeku tenge michini ye chiyungu yaka siyana inoshandewo nge njira dzaka siyana uyewo Kwane midziyo ino shande mu zvibhedhlera.

Michini nemichini ine mihlobo yakasiyana, uye muhlobo yemuchini inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni michini yakhona inoshandiswa yakaiswa pamwoto, imweni michini yakhona inode kutanga yaiswa pamwoto kuti izoshanda, neimweniwo midziyo.

Kuzvibhedhlera kwaane michini inoshandiswa pakuningira vantu nekupavahloya michini iyoyo inoshandiswa ngenzira dzakasiyana kozoitawo midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera pakuningira vantu .

Kunemihlobo nemihlobo yemichini yakasiyana inoshandiswe muzvibhedhlera kuningire vantu, kozoitawo imweni midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera kuti mishando iyenderere mberi.

Kuzvibhedhlerayo iyoyo kwaakuonekwe imweni michini yechiyungu, inoite mishando yakasi yakandosiyana-siyana. Imweni michini ngeyekuti muntu atoripo apapo, unotoonekwe mwiri wake weshe ,kuti wakaemese kudini, kweitsvakwe zvitenda.

Muzvibhedhlera mwane muchini inoshandiswa kuhloya nekuningira vandu zvitenda kuti vazoone kupiwe mitombo inenge yeyienderana navo imweni michini yakona inoshanda yakabayiwe pamwoto.

Kune michini yakasiyana siyana inoshandiswa muzvibhedhlera pakudetsera kuhloya vandu nekuvarapa uyezve kune imwenizve midziyo inoshandiswe kudetsera kurapa vandu.

Mihlobo nemihlobo yemuchini yayao kuzvibhedhlera inoshande kudetsera kurape vantu nekuvanongire zvitenda zvavanenge vaanoazvi neimweniwo midziyo inoshandiswa iyoyo.

Mihlobo nemuhlobo yemichini inoonekweyo kuzvibhedhlera uye inoshandiswe ngenjira dzakasiyana . Imweni muchini inoshande yakabairwa pamwoto. Imweni iri zvivhitivhiti zvinotobudisa zvitenda zveva...

Mihlobo nemihlobo yemichini inoonekwe muzvibhedhlera. Inoningire vantu nekuvahloya kozoitavo imweni midziyo nembatya zvinoshandiswa. Munoshandiswevo mabhandichi anoshande zvakasiyana.

Mihlobo nemihlobo yemichini inoshande muzvibhehlera inoshandiswa ngenjira dzakasiyana kuningire zvitenda zvinenge zvine vantu uyezve kuti vazowone kupuwa mutombo wakona.

Kuzvibhedhlera kwane michini inoshandiswa mabasa akasiyana eimweni michini yakona inoshanda itori pamwoto imweni michina inotanga yaiswe pamoto kuti izoone kushanda.

Mu zvibhedhlera mane michini yaka siyana ino sandiswa kuite mishando yaka siyana ne imweni wo mudziyo ino detsera paku itwe mushando ku zvibhedhlera kona iyoyo.

Kwaane mihlobo nemuhlobo yemichini inoshandiswe muzvibhedhlera yeshe iyoyo inoshandiswa kuningira antu nekuhloya antu neimweni midziyo inoshandiswawo mwona umwomwo muzvibhedhlera.

Mihlobo nemihlobo yemichinibiriyo kuzvibhedhlera, uye inoshandiswe yakasiyana. Poitawozve imweni midziyo iriyo, inoita nezve inoshandiswewo mishando yakasiyana muzvibhedhlera, mwona umwomwo.

Muzvibhehlera mwaanemihlobo nemihlobo yemuchini inoshande ngenjira dzakasiyana. Kozoitawo imweni midziyo inoshandiswe pakubaire vantu, nenaiti dzakona.

Kuzvibhedhlera kwaane michini inoshandiswewo zvakasiyana neimweniwo midziyo inoshandiswe pakurapa. Kune imweni midziyo inoshandiswe pakubvise mazino.

Muzvibhedhlera amuwanikwi mitombo yega munowanikwawo michini inodetsera kurapa zvirwere nekuningira vatenda mozowanikwawo imweni midziyo yakaite semabhandiji akasimba.

Kune mihlobo nemuhlobo yemichini inoshandiswe kuzvibhedhlera. Inoshandiswe ngenjira dzakasiyana, neimweniwo midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera kurapa nekuhloya vantu.

Zvibhedhlera zvinemichini inoshandiswe kuite mishando yakasiyana, kuningire zvitenda zvinenge zvine vantu, neimweniwo midziyo yavemo muzvibhedhlera inoshandiswe pakuite mishando yekurape vantu nekuvaningira.

Kune muchini ne muchini ine mu hlobo yaka siyana siyana yaku wanikwe mu zvibhedhlera mwo ino shandiswe nge njira dzaka siyana ne imweniwo mudziyo ino onekwe mu zvibhedhlera ku detsera mushando ukasire ku enderere mberi.

Muzvibhendlera mwaane michini nemichini inoshande ngenjira dzakasiyana kuningira zvitenda zvakasiyana. Uyewo mwaane imweniwo midziyo inoshandiswe pakurapa vantu.

Kushandiswe kunoitwa mitombo yechiyungu kunosiyana zveienderana nenjira yainenge yeirapa imweni mitombo inoitwa yekuzorwa, imweni mitombo inoita yekumwiwa, imweni inobairwa.

Mitombo yechiyungu iriyo inode kuti muntu aimwe aipedze eiteedzera mamwiro akona aakazi aite, ngokuti imweni inode kumwa muntu arya, imweni inomwiwe munhu asizi kurya, zveshe zvinode kuteedzerwa.

Mitombo yechiyungu inorape mitenda nenjira dzakasiyana imweni mitombo inomwiwe katatu pazuva mangwanani, masikati nemadekoni inweni inomwiwe kamwe pazuva.

Mihlobo ngemihlobo yemaphirizi Ariyo anenge ane mihlobo yakasiyana eishandiswawo zvakasiyana , amweni majekiseni anoshande kudziirire zvitenda zvisati zvaguma kuvantu amweni anupuwa vantu vanenge veitorwara.

Mitombo yechiyungu inemihlobo yakasiyana-siyana, imweni mitombo inenge iri muzvimaphepa, imweni inenge iri nuzvimakhadhibhokisi. Imweni inenge iri muzvibhodhlera yeishande mishando yakasiyana.

Mapilizi anoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Kune mapilizi anenge ari majekiseni, kwoyawo amweni anonyatadza marwadzo, touyawo amweni anoshandiswa panguwa yevantu vanenge veivhuyuwa.

Mutombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana uye inenge irimuhlobo yakasiyana inepazuwa ayinofanirwa kumwimwa nenguwa yakona inomwiwe mitombo.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana. Pane imweniwo inomwiwa ngevana vadoko, inoite kuti vana vasahudha. Imweniwo inomwiwawo ngevanthu anhu akuru, inoitawo kuti vasahudha.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo nemihlobo yakasiyana zveienderana ngenjira yakona yeinoshandiswa ndiyona. Imweni inenge iri zviuswa-uswa yoiswe mumvura mwona imwomwo muntu omwa. Amweni maphilizi, amweni majekiseni.

Mihlobo yemitombo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana inoonekwe kuzvibhedhlera, imweni mapilizi anomwiwa, imweni inoita ekuzora, imweni majekiseni.

Mutombo yechiyungu inoshandiswe ngenjira yakasiyana siyana imweni mutombo anenge ari mapirizi anomwiwa imweni mutombo yakaita mvura iri mummazvibhodhleya yeimwiwa

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo inoshandiswe ngenzira dzakasiyana imweni mitombo inenge irimuzvigubhu inoshandiswe kukorobha muzvibhedhlera .

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu inoshanda ngenjira dzakasiyana. Amweni maphilizi. Maphilizi awawo anenge akatonyorwa uwandu hwawo onyorwazve kuti unomamwa nguwa iri. Amweni anenge emwiwa mangwanani ari mangani, amweni masikati, amweni madekoni.

Mitombo yechiyungu inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Pane imweni mitombo inoitwe okuisirwe muntu muzvipepa. Inenge iri ngazi kana mvura yoiswe panaiti obai...

Mitombo yechiyungu inoonekwe iri mumihlobo yakasiyana. Amweni maphilizi anozi majikiseni anorape zvitenda zvakasiyana anenge ane mihlobovo yakasiyana nekurapa kwainoita.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana uyewo inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni anenge ari maphilizi, amweni majikiseni, imweni mitombo inouya.

Mitombo yechiyungu inemihlobo yakasiyana , imweni inoshanda arimaphilizi imweni inoite zvekubairwa imweni inoite zvekuzorwa.

Mitombo yechirungu inoshandiswa nenzira dzakasiyana kurapa zvitenda uye kune mitombo yakasiyana imweni inoitwe kuzorwa panenge peirwadza, amweni mapiritsi, amweni majikiseni.

Kune maphilizi ane mihlobo yakasiyana. Maphilizi awawo anenge eyirape zvitenda zvakasiyana. Amweni anenge ari majikiseni ari maphilizi kudaro.

Kune mitombo inoshandiswe zvakasiyana yechiyungu imweni mitombo inoite ekuzorwa panenge peirwadza anyadai ari maronda nepamweni panenge pakazvimba neimweniwo mutombo inenge ari mapili.

Mitombo yechiyungu inosiyana siyana kune imweniwonmitombo inorape mhuka yakaite semitombo inorapa mwombe, mbudzi, imbwa zveshe zvipfuyo.

Mitombo ye chiyungu ine mi hlobo yaka siyana kune amweni mapilizi anozi majekiseni kozoita amweni ma pilizi ano nyaradza kurwadza kozoitawo mitombo inenge iri muma jekiseni.

Mune mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu inoshanda ngenjira dzakasiyana imweni inoite kumwiwa asi ana emazuwa anaya akuimwe zvakadarikidza kuite kuti adhakwe.

Mutombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana zveienderana nemashandiro akhona. Imweni maphilizi , amweni majikiseni , Imweni inoite okumwiwa ,imweni inoite okuzorwa.

Mitombo ye chiyungu ine mu hlobo yaka siyana zvei enderanawo nema shandiro akona ne zvitenda zvaino rapawo imweni inenge iri muzvi bhodhlera imweni iri muzvi mapepa.

Kune mi hlobo ne mu hlobo ye mutombo ino shandiswa ye chiyungu kune mapilizi ano mwiwa ane mu hlobo yaka siyana ano mwiwa nguva yakasiyana nge njira dzaka siyana.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Kune imweni mitombo inoshandiswa kunyaradza marwadzo kwozoita imweni mitombo inotorwa kuti muntu agwinye aite simba.

Mitombo yechiyungu inemihlobo yakasiyana inoshandiswawo ngenjira dzakasiyana. Imweni anenge ari maphirizi. Amweni maphirizi akhona anenge ari majekiseni. Rimweniwo anenge ari mapandi.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana uye inoshanda nenjira dzakasiyana amweni anotorwe ari mapilizi anonyaradza kurwadza, amweni mapilizi akona anenge atoriwo majekiseni pachezvawo.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu inoshandiswe ngenjira dzekasiyana amweni anenge arimapirizi anemuhlobo wakasiyana imweni mitombo yemene yechiyungu inenge iri mubhodhleya yakaite mvura.

Mitombo dzechiyungu dzine mihlobo yakasiyana uye dzinomwiwa ngenjira dzakasiyana amweni mapirirzi anomwiwa mangwanani amweni masikati amweni madekoni amweni anomwiwa mangwanani masikati nemadekoni.

Mitombo yechiyungu inoshande zvakasiyana siyana imweni inoshandiswe kurapa marwadzo, imweni inoshanda kurapa ndengo dzemuwiri dzekubanze zvakaite semadziso nenzee.

Mazuva anaya vantu vazhinji vakubatwa ngechitenda chendxondo. Vantu vakadarovo vanoda kudetserwa nekuende navo kuchibhedhlera vondopuwavo mutombo inorape zvona izvozvo.

Vana vadoko vanosisire kupuwe mitombo inovadziirira kubve kuzvitenda zvakasiyana siyana uyewo nekupuwe chikafu chakanaka chinovaka muwiri nekuvadziirira zvakare kuzvitenda.

Vana vadoko vanosisire kuende kuzvibhedhlera kana vachinge varwara uyezve kune mitombo inofanire kupuwe vana vachinge varwara uyezve kune mitombo inofanire kupuwe vana kuvadzivirire kubve kuzvirwere zvemazera avo

Vana vadoko vanosisire kuende kuzvibhedhlera kundoringirwe kukura kwavo, uyezve vachipiwe mitombo inovadzivirira kubva kuzvitenda zvakasiyana.

Kune zvibhedhleravo zvinorape ana adoko munyika mwedu. Zvinoonekwe kumataundi kwekuti ana adoko anopuwe mubhepa uyoyo kana utenda hwakona hwakakura.

Vana veshe vanenge varwara neutenda hwakasiyana, vanosisire kuendeswa kuzvibhedhlera zvezera ravo, uye vana avavo vane zvibhedhlera zvavanoyiswemwo veyidetserwa.

Ana adodori vanosisirewo kuende kuzvibhedhlera kana vachinge varwara vondorapiwa uyezve vana avavo vanosisire kufundiswa ngezveutano mukukura mwawo.

Vanoona ngezveutano vanohamba veifundise vana, maringe nezvitenda zvinobata vana vadoko, nekupawo kurudziro, kuti vana vachinge vabatwa vaende kuzvibhedhlera.

Ana adoko akarwara anoende kuzvibhedhlera kana kundau dzimweni dzinodetsera. Kana zvitenda zvakona zvakomba, kune zvibhedhlerawo zvevana vadoko. Ikona iyoyo kwavanotopuwe mibhedhu nemitombo vachiningirwa.

Hutano hwevana hunofanire kukosheswa. Vana vadoko vachinge varwara vanosisire kuende kuzvibhedhlera nekupuwavo chikafu chinoake mwiri nechinodziirira kubva kuzvitenda.

Vana adoko ese vanosisirewo kuende kuzvibhedhlera kundorapiwa kana vachinge varwara. Huyewo kune mitombo inorape vana vadoko, nemajikiseni evana vadoko, nezvibhedhlera zvevana vadoko.

Vana vadoko vanofanire kukosheswe utano hwavo vachinge varwara vanofanire kuendeswe kuzvibhedhlera iyoyo kwavanondo pihwe mitombo yekuvarape zvitenda.

Ana adoko anofanirwe kudziirirwa ,kubve kumphirizhonga dzingaitike mumamizi, nekuchikorayo. Ana anofanire kufundiswa padera pazvo, kuzvikora.

Ana adoko ane mitombo dzino arapa kana vachinge varwara uyezve ana adoko vane ndau dzavano tambira ne midziyo inenge yakaiswa iyoyo kuti muviri yavo igwinye.

...vane zvibhedhlerawo zvavanoenda kundoningirwa, zvibhedhlera zvikuru. Muzvibhehleramwo umwomwo mune michini inenge yeishandiswe kuvaningira. Yeiningire zvitenda zvavanenge vainazvo.

Ana adoko anosisire kurapiwa zvitenda zvavanenge vazwa nyangwe zvitenda zvemumakodo kune mitombo inozvirapa uye kune zvibhadhlera zvevana vavo.

Vana vadoko vanosisire kunge vaine utano hwakanaka. Pavanorwara vanosisirevo kuti vaendeswe kuzvibhedhlera nekupuvavo mitombo inoenderana navo.

Ana adoko anosisire kuti vaendeve navo kuzvibhehlera veindopuwe mitombo yavanopuwa imweni mutombo inoite ekudonhedzerwa mumukanwa imweni vanoite ekubairwa ari majekiseni.

Hutano hwevana hunofanire kukosheswawo mukukura kwavo, vana pavanenge varwara vanofanire kuendeswe kuzvibhedhlera uyezve vana vanosisire kubairwe mitombo yavo mukukura kwavo inoenderana nemazera awo.

Zvakakosha kuti muntu weshe aziye ngezveutano hwake. Imweni njira yekuti muntu arambe akagwinya ngeyekuite mutambo yakasiyana ingadai iri yekurumba kana nekuchovha mabhasikoro.

Isisirwa muntu weshe aende kuchi bhedhlera eindo ningirwa hutano hwake zvakadai kuningirwa chukera neku ningirwa wo kukwira nekudzika kwengazi.

Vantu vanofanire kufunda ngezve utano. Mazuva ano ana tombi namajaha, vava kufunda padera pehutano uyewo vantu vanosisirwe kundoningirwa nokuhloyiwa kuzvibhedhlera.

Muntu wega-wega unofanire kukoshesa utano, vantu vanosisire kuende kuzvibhedhleya veindohloyiwa kukwira kwengazi nekudzika kwayo mumwiri nekuhloyiwa chukera.

Chiro chakakosha muntu weshe unisisire kuende kuzvibhedhlera kunoningirwe utano hwakadai ngechokera ,nekukwira nekudzika kwengazi mumwiri.

Antu akuru neana adoko eshe anosisira kuenda kuzvibhehlera kwavamondorwpwa zvitenda zvakasiyana siyana nekuninhirwa ndiana dhokodheya.

Mazuwa anaya ndombi dzakufundawo kuite mishando yeudhokodheya iyo yaizikanwa kuitwe ngevanarume vega munamuzvibhedhlera umwomwo unovaona varimwo.

Ndombi nemajaha voite mushando wakafanana. Kudhaya vanarume vega ndovaiite madhokodheya. Zvino izvi nevanakadziwo vakuitewo madhokodheya veishanda muzvibhedhlera

Mazuwa anaya ndombi namajaha dzakuitawo mushando wekushande muzvibhedhlera amweni ari madhokodheya. Muntu weshe unenge eikurudzirwa kuti aende kundoningirwa mwiri wake.

Chiro chakakosha kuti vana veshe vanenge varwara vaendeswe kuzvibhedhlera. Utano hunokosha uye vantu vakuruwo ,vanofanire kuende kuzvibhedhlera kana vachinge vabatwa ngematenda.

Mazuva anaya ndombi dzaku fundawo kuite mishando yaizi inoitwa nge vana rume vega vakufundirewo kuite madhokodheya ne amweniwo mabasa akando siyana siyana emuzvi bhedhlera.

Munthu wshe unosisire kundoendeo kuchibhedhlera kunohloyiwa nyangwe asingarwari zvake koningirwa zvitenda zvakaita sechiwetikera nechimweni chitenda chengazi kukwira nekudzika kwayo mumwiri.

Chiro chakakosha muntu weshe unofanire kukoshese utano hwakadai ngehwemadziso hwekuti vantu vanoendawo kundoningirwa ndivana dhokodheya vemadziso veipiwe mitombo kana magirazi.

Anamai nanababa anosise kukoshese utano hweana imweni njira ngeye kuenda nevana kuzviibhehleya veindobairwe mitombo mukukura kwavo uyezve kana veinge varwara.

Hutano hwevantu chiro chakakosha hurumende inokoshesa hutano hwemuntu weshe neavna vadoko kuti vaende kuchibhedhlera vachinge varwara uyezve vanopuwa midziyo yekufambisa ndiyo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa muhlobo nemihlobo yemitombo. Imweni mitombo inoite yekumwiwa. Imweni yekuzorwa. Imweni anenge ari majekiseni. Mitombo yevanhu vakuru nevana inowonekwa iyoyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo azvitengesi mitombo yega zvinotengesawo nezvimweni zvisiri mitombo zvakadai ngezvinopfekwa nevanakadzi varipanguva nemabutiro anopfekwawo ngevanarume.

Mitombo yemihlobo nemihlobo inoonekwe kuzvitoro zvinotengese mitombo. Imweni ngeyevantu vakuru, imweni ngeyevana vadoko. Inenge yakanyorwa mamwirwe ainosisire kuitwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengesere antu mutombo vanenge vahloiwa ndivana dhogodheya vonyorerwe mitombo yakona yavanofanirwe kutenga. Mitombo iyonayo inonga yakatonyorwa pazvipepa mamwirwe akona.

Kune mitombo inotengeswa yakasiyana kumhatso dzinotengese mutombo, kunotengeswawo zvimweni zvisiri mutombo zvakaite sezvinopfekwa ngevana rume kusikarudzi kudziirira zvitenda zvepabonde.

Mitombo aitengwi peshe-peshe, asi inotengwe kuzvitoro zvinotengese mitombo zvakatenderwa ngehurumende kwete kutenga mitombo mumapato munohambe vantu nemunezvitoro zvimweni.

Kuzvitoro zvinotengeswe mitombo hakutengeswi mitombo yega, kunotengeswavo zvimweni zvisiri mutombo. Zvakaita sezvinopfekwa panguva yepabonde nevanakadzi nevanarume neamweni maphirizi.

Mitombo inotengwa kuzvitoro zvakatenderwa nehurumende vantu havasisiri kutenga mutombo muzvitoro veshe zveshe zvavanoziva asi mune munikazi ndimwo munotengesa mutombo.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo munotengeswa mitombo yemuhlobo yakasiyana siyana yevantu vakuru nevana vadoko muno tengeswawo sipo dzekugeza dzinonasira ganda nemafuta akona.

Mihlobo nemihlobo yemitombo inoonekwe kuzvitoro zvinotengese mitombo zvona izvozvo ndizvo zvakatenderwa ngehurumende kutengese mitombo kwete pasi pemumbuti...

Zvitoro zvinotengese mitombo ndizvo zvinotenderwa ngehurumende, kutengese mitombo yekurapa vantu, kwete kutenga pashi pomumbuti nezvimweniwo zvitoro zvisikadiwi.

Madhogodheya achinge ahloye muntu anomupe tsamba yekuti anotenge mutombo. Mitombo iyoyo inotengwe kuzvitoro zvinotengese mitombo. Ndizvo zvakatenderwe nehurumende kuti zvitengese mitombo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yakasiyana siyana vantu vanofanire kutenge mutombo wekuzvitoro kwete kutenge mitombo mumapato nemuzvimweni zvitoro.

Tengese mutombo azvitengesi mutombo yega zvinotengesawo nezvimweni zvisiri mutombo zvakadai ngemafuta anozorwa kuhope ekunakisawo ganda nentumbi dzinopfekwe ngevakadzi varipanguwa.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinotengesa mitombo yakasiyana neimweni mitombo yevana vadoko yakaita semajekiseni inoonekwawo irimo iyoyo nemitombo yevantu vakuru.

Mitombo inotengeswe kuzvitoro zvinotengese mitombo ine muhlobo nemuhlobo iyoyo kunooneke mitombo yevantu veshe vantu vakuru neana adoko asi inosisire kumwiwa mamwirwe ainenge yakabhuyiwa.

Mitombo inoonekwe kuzvitoro kunotengese mitombo asi kune zvimweniwo zvinotengese iyoyo zvisiri mitombo zvakaita sezvinopfekwa ngevanakadzi vari kunguwa nezvinopfekwa ngevanarume mabutiro ekudzivirire zvirwere zvepabonde.

Kuzvitoro kunotengeswe mitombo, kunotengeswe mitombo yakasiyana-siyana, mitombo yevana vadoko inoonekwavo iyoyo nemajikiseni evana vadoko neevantu vakuru.

Vantu vanenge vabve kohloiwa ndidhokodheya vakapuwe tsamba dzekutenge mutombo vanosisira kundootenga kuzvitoro zvinotengese mitombo, mitombo aitengwi peshe peshe asi Kona iyoyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo , zvinotengese mihlobo yemitombo yakasiyana. Imweni mitombo inenge iri yevantu vakuru. Imweniwo mitombo inenge iri yevana vadoko, vanenge veitorwara.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yakasiyana imweni ngeana adoko imweni ngevantu akuru zvinorape zvitenda ngemihlombo yakasiyana.

Vantu vanosisire kutenge mitombo kuzvitoro zvakatenderwa ngehurumende kutengesa mitombo. Vantu avasisiri kutenge mitombo mupato nemunezvimweni zvitoro zvevanenge vangofunga.

Mitombo inoonekwe kumhatso dzinotengese mitombo inenge ine mihlobo yakasiyana. Vanotengesavo zvinoshandiswa ngevana kadzi panguva yavanenge variko nguva yavo.

Vanoona ngezveutano vanokarire kuti utano husvike kumuntu weshe. Vantu vanoshanda umwomwo vanohamba mundau dzine vantu veivafundisa nemumweniwo munoungana vantu. Nepanouyawo vantu kuzvibhedhlera vanototanga vatombofundiswa.

Vanoona ngezveutano vanodetsere kufundise vantu mundau munenge mwakaungana vantu. Kana kuunganidze vantu. Kanazve kuenda kuzvikora peshe panenge pakaungana vanhu.

Vezvehutano vanohamba mundau dzinogara vantu veiningira zvitenda zvine vantu kuburikidza nekuningira chukera kukwira nekudzika kwengazi uye kuti ngazi iri kuhamba zvakanaka ere mumwiri.

Vantu vanofundiswe maringe ngezveutano mundau dzavanogara, uyezve vamweni vanofundiswe pavanenge vakaungana, nemuzvikora munenge mune vana.

Vanoona nezveutano vanohambe makaungana vantu veyifundisa padera peutano, kumweni vanotounganidza vantu veyi vafundisa, kumweni vanoenda muzvikora veyifundisa.

Vezveutano vanofundisa vantu ngezveutano nenjira dzakasiyana vanounganidze vantu veivafundisa kanakuhamba mundau dzinogarae vantu vakawanda kana muzvikora munenge mune vana.

Vanoona ngezveutano vanofundise vantu mundaraunda mavanogara nemunoungana vantu padera pezvitenda zvinenge zviriyo uye kuzvidziirira kuzvitenda zvimweni zvakaita seshuramatongo .

Vezveutano vanofundise vantu maringe ngeutano ngenjira dzakasiyana. Imweni njira ngeye kufundise vantu vanenge vanonga vakaungana panharaunda. Imweni njira ngeye kufundisa vantu vanenge vauya. Imweni njira ngeye kufundisa muzvikora.

Mazuvaanaya ,hutano hwakufundwawo muzvikora nemunenge makaungana vantu ,nedzimweniwo ntaraunda dzinogara vantu vakawanda ,vantu vaakufundiswe kukosha kwehutano.

Vanoite ngezveutano vanokarire kuti hutano hugume kumuntu weshe. Vanohamba mundau dzinogare vantu veivafundisa, nekumabasa nedzimweni ndau dzinoungana vantu, nemuzvikora.

Vanoite ngezveutano vanohambe muntaraunda munenge makaungana vantu veivafundisawo ngezveutano, nevamweni vanoitewo mitambo yakasiyana vanohamba mwona imwo.

Vanoona ngezveutano vanokurudzire vantu kuti vafunde padera pezveutano. Vanoenda kundau dzinenge dzakaungana vantu veifundisa kana kuunganidzawo vantu veivafundisa.

Vanoona ngezveutano vanogarire kuti mundu weshe aziye ngezveutano vana varikuzvikora vakufundawo zvifundo zvine chekuita neutano veitonyorawo zamamishoni.

Weshe azive nezveutano vanoona nezveutano anoshandisawo vanohamba veyi fundisa vantu mundaraunda dzinogara vantu mumakanyi mona imomo bemizvikora nemuno ungana vanhu.

Vanoona ngezveutano vanohamba mundau dzinogare vantu, veivafundisa ngezveutano. Nguwa imweni vanenge vakabata mucheka ,inenge yakanyorwa zvaanenge veifundisa vantu.

Vano ona ngezve utano vano kurudzire vantu ku ende kuno ningirwa zvitenda zvaka ite sezve pabonde zvaka fanana ne utachiona kuti vaone kupiwe mitombo.

Vanoona ngezveutano vanokarire kuti vantu veshe vaziye ngezveutano. Vanoona ngezveutano vanoshandise vashandi vavo kuhamba veifundise antu mundau dzakasiyana dzekumisha.

Veutano vanokoshese utano ngekudaroko vanotuma vanoshande iyoyo kufundise antu maringe ngezveutano muntaraunda dzinogare vantu uye panoungana vantu.

Anamai anenge ane ndani akazvitwara vanosisire kuenda kuzvibhedhlera kundobairwe mitombo inodzivirira mwana anenge arimundani ,kuzvitenda nekudziirira naanamai akona.

Anamai anenge ane ana adodori anosisire kuende kuzvibhedhlera nevana avavo veindoningirwa nekupiwe mitombo yavo inoenderana nekukura kwavo.

Munhu unosisire kuenda kuzvibhedhlera einingirwa padera peutano. Ana maiwo ane ana adoko nevanenge vakazvitwara vanosisire kuenda kuzvibhedhlera kunohlowiwa.

Utano wemuntu weshe unokosha vantu vanosisire kuende kuzvibhedhlera veindoningirwe utano hwavo nekuhloyiwa ngema dhokodheya kuningire zvitenda.

Anamai anenge akazvitwara anosisire kuende kuzvibhedhlera ,kundohloiwa magarire anenga akaita mwana mundani ,uyewo navowo veipuwe mitombo inoenderana navo.

Vakomana nevasikana muzvikora umu akufundiswa zvine chekuita nehutano Hwendengo dzemuviri dzawo nekuzvidzivirira kubva kuzvitenda zvepabonde nekushambidzika.

Chiro chakakosha pamuntu weshe vantu veshe vanofanire kuenda kuzvibhedhleya nekuzvibhedhleya zvidoko veindonengerwe zvitenda zvepabonde vese vanhuarume nevanhukadzi kuti vaone kubetserwa

Zvitenda zvimweni zvinotatapurirwana ngepabonde, vantu vanosisisire kuenda koningirwe zvitenda zvepabonde nekuhloyiwawo chitenda chanesa cheutachiona huriyo.

Vanofanire kukoshese utano hwavo ngekundoningirwe kuchibhedhlera imweni njira ngeyekuningirwe pamuwiri kuti muntu wane ndani ere kuti akwanise kuzvidziirira nekuzvingwarira.

Vana kadzi vanenge vachida kuzvidzivirira kuti vasabate ndani vane mishonga yavanofanira kushandisa imweni inoita yekubairwa amweni mapirizi anomwiwa zuwa ngezuwa.

Koitawo chinofanire kukosheswa ngeveshe vari murudo kuenda veindoningirwa zvitenda zvepabonde zvakadai ngeshuramatongo kuti vaone kupuwe mutombo wekuti vararame.

Vana kadzi ne vana rume veshe vano sisire kuende ku zvibhedhlera kundo ongororwa hutano hune chekuita ne mwiri wawo hutano hwohwo hune chekuita ne sikarudzi dzavo neku ningirwawo ngazi kuningirwe zvimweni zvitenda.

Mazuva anaya vana vofunde padera peutsanana neutsanana hwenhengo dzemuviri nezvitenda zvinobate vantu zvepabonde, uyezve ngekuzvidzirira kwakona.

Vakadzi vachiri kubara vanosisire kutora mitombo yakasiyana kuitire kuti vasabate pamuviri. Pane imweni mitombo inota yekumwiwa ari mapilizi, imweni vanoita yekubairwa.

Mitombo iriyo inorape zvitenda zvakasiyana, asi kune imweniwo mutombo inoshandiswe kurapa vantu vanenge veiita zvemitambo pavanenge vakuwara, veiite mitambo yakasiyana-siyana.

Antu anoite zvemitambo zvakasiyana ane mitombo yavanoshandisa pakuite mitambo yavo, imweni vanoshandisa vachirikuite zvekundira imweni vabve koite mitambo.

Vanhu vanoita nezvemitambo vane mitombo yavanoshandisa imweni vanoishandisa vachiri kufundira kuita mitambo imweni inoshandiswa kana vachinge vakuwara.

Mitombo yakasiyana-siyana. Kune imweniwo mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite zvemitambo yakasiyana, kuvarapa vachinge vakuwara, neimweniwo yavanotora, pamushure mekunge vapedze kuite mitambo.

Vantu vanoite mitambo vane mitombo yavanoshandise vachinge vakuwara. Imweni vanoshandise vachiri kuite mitambo yavo. Imweni vanozoishandisa vapedza.

Mitombo dzirinoshandiswa ngenjira yakasiyana imweni mitombo inoshandiswe ngevantu vanoita zvemutambo yakadai ngekukabe bhora ,kurumba nekunxaka bhora neimweni mitambo yakangosiyana.

Veshe vanoita ngezvemutambo vane mitombo yavanoshandisa. Imweni vanoishandisa nguva pavanenge veifundire mitambo,. Imweni vanoishancdisa kana vachinge vakuwara vachiite mitambo.

Vanoita mitambo yakasiyana -siyana vane mitombowo yavanoshandisa, imweni vanoishandisa pavanenge veifundire kuite zvitambo zvavo, imweni vanoishandisa vakuwara pavanenge vaite mitambo.

Mitombo ine zvihlobo yakasiyana siyana. Imweni mitombo, mitombo inoshandiswa ngevantu vanoita mitambo yakasiyana imweni inomwiwa, imweni vanobairwa, imweni yoita zvekuzorwa.

Mitombo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni mitombo inoshandiswa nevanoita mitambo yakasiyana kune imweniwo yakaita mitombo inomwiwa imweni inozorwa kunoshanda zvememapandichi.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo asiwo kune imweni mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite zvemitambo zvakadai ngekurumba, kukaba bhora, kunxaka, kurapa pavanenge vakuwara uyezve pavanenge veifundire mitambo yawo.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo asi kune imweni mitombo inoshandiswa nevantu vanenge veita zvemitambo yakasiyana yakadai ngekurumba kukaba bhora kunka bhora munguwa dzavanenge vakuwara.

Mitombo inosiyana mashandire ayo nemarapire ainoita zvitenda. Imweni mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite zvemitambo yakandosiyana zvakadai ngekurumba, kukhaba bhora nekunxaka bhora.

Kune mitombo inoshandiswa ngevantu vanoita zvemitambo yakatosiyana-siyana uye mitombo iyi inoshandiswa ngenjira dzakasiyana-siyana imweni vanoishandisa pavanenge veiita mitambo yavo imweni pavanenge vakuvara.

Vanotambe mitambo vane mitambo yaanoshanda vechinasira kuite mitambo yavoneimweni yavanozotora vapedza kuita mitambo imweni wo vanotora pavanenge vakuwara.

Kunewo mitombo inopiwa vantu vanoite zvemitambo yakandosiyana. Imweni mitombo vanoipiwa vachirikufundire kuitemitambo yavo, imweni vanozoipiwa kana vechinge vakuwara.

Mitombo yakasiyana siyana inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Kune imweniwo mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite zvemitambo zvakadai ngekurumba, kukaba bhora nekumaka bhora.

Mazuva anawa kufunda akuchanesi. Vanode vanofunda ngezvehutano vaakufundawo vakaningira pamuchini iriyo mazuva anawa kana kuda kuzwa nezvechitenda unoenda pamuchini.

Mazuvanaya asiyana nekudhaya vantu vakuzviningira zvitenda veishandisa michini iriko yemazuvaanaya varikumuzi kwavo yakadayi ngemichini inoningire kukwira nekudzika kwengazi mumwiiri.

Muzvibhedhlera mune midziyo inoshandiswa kuite mishando yakasiyana siyana mune zvigero nezvimweniwo zvinotore kukwira nekudzika kweshuga nezvimweni zvinopfekwa vantu veiite mushando.

Mitombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana, imweni inoonekwe munonaya mvura shona, imweni inoonekwa munonaya mvura yakawanda, imweni inooneke musikatonayi mvura.

Mitombo yechindau inomere mundau dzakasiyana. Imweni inomere mumakomo memene, imweni inoonekwe munonaise mvura, imweni inoonekwe mumvura, imweni inoonekwe musina mvura.

Muhlobo nemuhlobo yemutombo iriyo, inoshandiswe ngenjira dzakasiyana, zveienderana nezvitenda zvainorapa, nemashandisirwo akhona anosiyana.

Mitombo yechindau haionekwi peshe-peshe inoonekwa mundau dzakasiyana. Dzimweni dzinonaira mvura yakawandisa. Dzimweni dzinonaya mvura shoma, dzimweni dzinonaya mvura iri pakati nepakati.

Mitombo ye chindau ino onekwe iri mumu hlobo yaka siyana uye inoshandiswe nge njira dzaka siyana vantu mazuva anaya vakui simawo mu mizi kuti vakwanise kuyi.

Mishonga yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana siyana. Zveienderana ngemuhlobo wemutombo wakhona .Imweni inomera mumvura, imweni inoonekwa mumapuwe, imweni inoonekwa mumakomo , imweni inoonekwa mushango mune mimbiti.

Kune ndau dzinomere mitombo yechivantu chakasiyana, mitombo haimeri peshe peshe, imweni inomere mumakomo, imweni mumvura, imweni mushango, imweni mundau dzisisanayi.

Mitombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana imweni inomere mumapuwe imweni inoonekwe mumakomo imweni inoonekwe mumvura imweni inoonekwe mushango mwemene munogare mhuka.

Mitombo yedu yechindau inoonekwa mundau dzakasiyana imweni inomere mumapuwe imweni inomere mumakomo imweni inomere mumvura imweni inomere mundau dzine mvura shoma.

....mbo yechindau inorape zvitenda zvakasiyana uye inoshandiswawo ngenjira dzakasiyana. Imweni inoshandiswe midzi, imweni mashakani. Imweni inoshandiswe mashakani anenge akaoma.

Mitombo yechindau ine ndau dzainoonekwa. Imweni inomere kusina mvura. Imweni inomere mumapuwe. Imweni inomere mumakomo zveienderana nemutombo wakhona.

Mitombo yechindau inomere mundau dzakasiyana imweni inomere munonaye mvura yakawanda, imweni munonaye mvura shoma, imweni musine mvura.

Mitombo yedu yechindau yechivantu mazuwa anaya yakuvandudzwa kuti iite mitombo yechiyungu. Yakushandiswawo semitombo yechiyungu imweni inotoonekwe kuzvitoro zvinotengeswe mitombo imweni inoonekwe kuzvibhedhlera.

Mitombo yedu yechindau yakushandiswe ngenjira dzakasiyana. Mazuwano yakuonekwawo yakushanda semitombo yechiyungu zvakaite segehlani yakushandiswe semitombo yekugeza mumusoro.

Mitombo yechindau inoshandiswe kurapa zvitenda zvakasiyana kuneni zvitenda zvinenge zviri mundani zvinorapikawo ngemutombo yechindau imweni inomwiwa mvura yakona imweni inote oku.....

Mihlobo nemuhlobo yemitombo yechiNdau inomere mundau dzakasiyana. Imweni inomere mumapuwe, imweni inomere mumvura, imweni inomere mumakomo neimweni inomere mushango.

Mutombo yedu yechindau yakaita segedhlani yaku shandiswa semitombo yechiyungu yakundo nasirirwa ngevano funda izvozvo kuti iite mitombo yechiyungu yakutengeswa wo muzvitoro.

Mitombo yechindau yakaita segehlani yakushandisawo mazuva anaa kunasire mafuta echiyungu. Mafuta ekunakise hope neimweni mitombo yekukwidza mukanwa.

Mitombo yechiyungu inoonekwa iri mumihlobo yakasiyana, uye mitombo iyi inorape zvitenda zvakasiyana. Mitombo yakhona inoshandiswazve ngenjira dzakasiyana.

Mutombo yechivantu yakushandiswa mazuwanei kuchiita yechiyungu yechizvino zvino vanofunga ndizvona zvechikora zvepadera dera vachiningira vachinasira.

Mitombo yedu yechindau inoonekwa makasiyana siyana uyezve inoshandiswa ngenjira dzakasiyana dzeienderana nemihlobo wemitombo wakona nechitenda chaunoraoa.

Mitombo yechivantu yakaita segedhlani yakushandiswawo mazuvanaya yakavandudzwa kuita mafuta ekudzora pamuromo ekukwidze mukanwa nemamweni mafuta ekunasira ganda.

Mitombo yechindau yakushandiswawo semitombo yechiyungu inotengeswa kuzvitoro kunotengeswa mitombo yakugadziriswa kuti ichiita mitombo yechiyungu nevanofunda pazvikora zvepadera dera.

Mitombo yechindau inomera mundau dzakasiyana. Imweni inomere mune mapuwe, imweni inomere munonaya mvura shoma imweni inomere mumakomo imweni inoonekwe mushango mimweni munogara mhuka.

Mazuwa anaya vantu vakufunda padera pemutombo yechindau yakaita segedhlani, mitombo iyoyo yakunasiriswa yeizoite imweni mitombo inoshandiswa yamuchiyungu yakadai ngeyekukwidze mazino, yekuzore kuhope.

Mitombo yedu yechindau yekudhaya inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inoshandiswe mashakani akona akathamba, amweni mashakani anoshandiswa akaoma, pamweni panoshandiswe midzi, pamweni panoshandiswe makwati.

Mitombo yechindau mashandisirwe Aya akasiyana . Mitombo ineyi pane imweni inotorwe midzi yoiswe mumvura muntu omwa, imweni inotorwe mashakani nemakwande otorwa otwiwe muduri ozoiswe mumbuta , imweni inongototwa mashakani opupumidzwa muntu omwa .

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana imweni inoshandiswe mashakani akona akatamba, imweni inotoshandiswe kuite mwiriwo wemwene, imweni inoshandiswe makwande imweni inotorwe midzi dzakona dzonyikwe mumvura muntu omwa.

Mashandisirwe anoitwe mitombo yechindau akasiyana mitombo imweni inoshandiswe midzi yakona yobikwa yonyikwe mumvura imweni panotorwe mashakani akaoma nemakwande akaoma zvotwiwa kuiswe muduri zvapedze zvoiswe mubota.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inotwiwe muduri muntu omwa, imweni inoshandiswe mashakani akhona, imweni inoite ekupupuriswe mumvura.

mitombo yechivantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, imweni inomwiswe mashakani akona ozotwiwa oiswe muduri voiswa mubota, imweni midzi dzakona dzinonyikwa munhu onwa mvura yakona.

Mitombo yechindau inoonekwa mundau dzakasiyana uye ine mushobo nemushobo inomera zve mundau dzakasiyana yeishandiswa zvakasiyana imwnei inoshandiswa midzi imwnei mashakani.

Mithombo yedu yekudhaya yeChindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, imweni yakhona inoshandiswe midzi, imweni inoshandiswe mashakani akaoma, imweni inoshandiswe mashakani aka thamba, imweni inoshandiswe makwande.

Kune mihlobo yemutombo yechindau iriyo asi inoshandiswawo ngenjira dzakasiyana imweni initorwa mashakani oiswa mumvura omwiwa imweni inotorwa midzi yopupumiswa muntu omwa imweni inoiswa mubota.

Hlobo nemihlobo yemitombo yechivantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inopupumiswa mashakani imweni inoomeswa mashakani akhona imweni inotorwa midzi yoiswe mumvura muntu otora omwa mvura.

Mitombo yechirungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana yakasiyana kwakaita mihlobo yakona amweni magehlani anoshandiswawo ngenjira dzakasiyana imweni inoiswa mumvura imweni inokupuriswa mwiri.

Mitombo yechindau ine mihlobo nemihlobo yakasiyana inoshandiswa nenjira dzakasiyana imweni inoshandiswa midzi yakona Imweni inoshandiswa mashakani Imweni inopupumiswa pamoto.

Mitombo yedu yechiNdau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Kune imweni mitombo inoshandiswe midzi dzega. Kune imweniwo inoshandiswe mashakani anenge akatamba. Imweni inoshandiswewo mashakani anenge akaoma.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni yakona kutotse midzi dzakona dzonyikwe mumvura muntu womwa mvura yakona iyoyo imweni ine mashakani anoiswawo mumvura muntu omwa kana kutwa mashakani woise mubota.

Mashandisirwe anoitwe mitombo ye chindau anosiyana imweni ino torwa mashakani akona oiswe mu mvura imweni inotorwe midzi yakona imweni ino omeswe mashakani otwiwa oiswe mubota imweni ino shandisirwe makwande.

Mashandisirwe emuhlobo yemitombo yechindau anosiyana imweni inoshandiswa midzi dzakona imweni inoshandiswa mashakani anenge akatamba, imweni inoshandisa mashakani anenge akaoma.

Mitombo yaishandiswe kudhaya yechivantu, yaishandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni yaishandiswe mashakani akhona, imweni yaishandiswe makwande, imweni yaishandiswe midzi.

Muhlombo nemihlobo yemitombo yechiantu imweni inoshandiswa mashakani akona kumaomesa otwiwa oyiswa mubota kana kutirwa mashakani opioiswa mumvura mvurayakona yomwiwa imweni ino shandiswa midzi dzakona dzinoiswa mumvura muntu omwa.

Mihlobo nemihlobo yemutombo yechindau mazuwano yakushandiswa muzvibhehlera. Vanofunda padera pemitombo vakuinasirisa kuti iwone kuchishanda semitombo yechiyungu iri mwona umwomwo munotengswa mutombo nekuzvibhedhlera.

Kune nzvimbo dzakasiyana dzemashandisirai emitombo yechindau imweni yakona inoshandiswa midzi imweni mashakani anenge akaoma imweni mashakani anenge akatamba.

Mitombo yechindau ine mihlobo yakasiyana siyana imweni inomere mumapuwe, imweni inomere mumakomo, imweni inomere mumvura imweni mundau dzine mvura yakawanda imweni mundau dzine mvura shoma.